Inguke oba ikhobe ili mukhisaali ilikho ilya bibyano bye bisaala kamatunda kamolu yalolele kafana inga komundu ni tsimoni.

Sifo shyekhuwelesela tsinganikha bashombekha barayo ni bibyuuma bibiyeta babandu khukanikhilakho tsinganikha tsino tsyabira tsyatsya mubifo bileyi ,nikhubira akhaba mwinambo lyefwe ,sifo sino bayombekha bifo bibyuuma bileyi khukana khunyalisa tsinganikha tsino tsikende

Ngooli ni ifuubu byosi byamile khusifa khusi khusitwela khubindu bikhoola linambo Uganda lyekeela linambo nga eiikho kamafumo ,inyanga ni ingooma ni bilimwa nga famba ni tsimwanyi nibi ni biwandikhe ,ngooli ni ifuubu byalolelana

Ipipa, bakirere khu mabaale bali khabateekha inguli iye khunywa, ipipa ngene bakikala tsimaande ne tsimaande, barere khumabaale.

Babaandu bali mushitibo balikho baka balikho bakhula kumusiru ate bakhasi bakaali nebisoolo bili mukunda mwene kulimo bilimwa

Kumuyeyi kwe'bilimwa babusile atwela ,ne bandu bakonele asi balwile ,kumuyeyi kunu kwetsule kwafurire ta

Umusaani mutwela ali kha.. wakwalire tsi shi I'boot khumurwe khumukongo ali khafuwa ali khafuwa kamalesi khukhwira biwukha bilya bilimwa byewe, kimisaala kiliwo kimileyi kimikali

Tsipendera bandu basutile mungaaki ni kumukhono elah babandi itsindi barere khutsimotokha balikhukhwakanila umukeni umukhula abandi bemile khumutokha barangilisi

Kumumu kumukali kwayosa bindu ela bisaala byene bili bye bye erangi imbesemu